Nnipa bebree atwa ahyia mu wɔ baabi. Bebree no ara ama dua a wɔde trataa a wɔatwerɛ adeɛ wɔ so wɔ soro. Wɔhyehyɛ ɛkyɛ nkɔkɔɔ, anaa wɔde ade kɔkɔɔ abɔ wɔn ti, ɛna binom hyehyɛ ntade tuntum.

Nnipa nnan nam nsuo bi ano. Mmienu te pɔnkɔ so. Baako gyina pɔnkɔ no akyi de ne nsa nifa asɔ pɔnkɔ no akyi. Baako nso gyina pɔnkɔ no anim asɔ ahoma a ɛsɔ pɔnkɔ no mu.

Ɛdan mu nkonwa ɛne ɛdan mu ɛpono esi ɛdan bi mu, ɛban ne baako ho yahyehyɛ ɛnoɔma ɛwɔ hɔ, ɛpono no nso baako ɛnsa esi so.

Nsu bi da hɔ. Na kodoɔ bi nso nam so. Yɛabɔ apata kotoa bi wɔ kodoɔ no so. Nnipa kakra tete kodoɔ no so.

Nnipa kakra ahyia mu wɔ baabi. Nnipa no mu pii te nkonnwa so. Maame baako gyina hɔ a pono si n'anim. Ɔhyɛ ahwehwɛniwa.

Ɛnipa kakra ɛwɔ dan bi mu. Ɛnipa ne mu bi ɛtete nkonnwa akɛseɛ so. Ɛbi mo nso ɛte nkonnwa nketewa so. Y'ato ɛpono tenten asi hɔ ɛna adaka nketewa ɛsisi so.

Asase bi da hɔ. Nnua ne nwura wɔ asase no so. Nnipa nsia bi gyina asase no so. Nnipa mmiɛnsa kura sofi a wɔatu fam amena.

Adan bi sisi hɔ. Hyɛn kɛseɛ bi nso si dan no bi anim. Nnipa kakra gyina hyɛn no ho. Nnipa no mu baako hyɛ soro atare kɔkɔɔ ne fam atare kɔkɔɔ. Nnip ano mu bi hyɛ kyɛ.

Dan kuruwakuruwa bi a yɛde nnua na srɛ na ayɛ si hɔ. amaamefo mmienu ne akwadaa baako gyina srɛ n’anim. Nkwadaa nnan ne maame baako nso te dan no anim.

Nnipa kakraa bi wɔ dan bi mu. Apono ne nkonnwa esisi ɛdan no mu. Nnipa no mu baako te akonnwa so a wɔama ne nsa mmienu so kɔ soro.

Enipa kakra bi ahyia mu ɛwɔ baabi, ɛhyɛn fufuo bi esi wɔn akyi. Ennua ɛnso esisi ɛhyɛn no akyi, ɛnipa no mu bi ekuta sofi, ɛna wɔn de asa anwea aboa ano.

Pono tenten bi si hɔ. Nnipa nsia te pono no ho. Wɔde afidie bi ahyehyɛ wɔn ani, ɛnna abɛɛfo badwemma mfidie sisi pono no so.

Enipa kakra ahyia mu ɛwɔ baabi, enua esisi wɔn akyi, wɔn nyinaa ɛde ade agu wɔn kɔn mu. Wɔn nyinaa ɛde ade akata wɔn etiri so.

Asogyafoɔ mmienu na wɔgyina hɔ. Mmienu nso koto hɔ. Baako da hɔ. Mmienu no a wɔkoto hɔ no koto baako no a ɔda hɔ no nkyɛn. Wɔde wɔn nsa reyɛ biribi wɔ ne ho.

Kwan bi da hɔ. Nnua sisi nkyɛn. Dan sisi nkyɛn. Nnipa bebree gyina kwan no nkyɛn, ɛnna nnipa no mu bi nso te dadepɔnkɔ so. Wɔn nyinaa hyɛ kyɛ.

Maame a ɔhyɛ ahwehwɛniwa. Ne nsa gu ne sisi. Ɔgyina ban ho. Ɔrehyɛ nneɛma a wɔhyehyɛ wɔ ban no ho. Nneɛma no bi ne kuruwa. Wɔma ketewa. Waduro ketewa.

Nnipa nsia bi te ban a wɔde nnua na ayɛ ho. Wɔn nyinaa ɛhyɛ ataadeɛ a fufuo, tuntum na kɔkɔɔ wɔ mu bi. Nipa baako ɛk kita mfonintwa afidie a ɔde akyerɛ beebi.

Nnipa kakra ahyia wɔ baabi. Nnipa no mu bebree kura mfonintwa afidie a wɔde ne nyinaa akyerɛ papa bi so. Nnipa no mu binomnso kura ahomatorofoɔ a wɔde ahyɛ papa no so.

Ɛdan kakraka bi si hɔ. Wɔasɔ kanea wɔ ho. Ɛdan bi nso si dan no nkyɛn. Nsu bi nso da hɔ, na nsuo no nkyɛn, nnipa gyina hɔ.

Nnipa kakraa bi wɔ dan bi mu. Ebinom tete nkonnwa so a nkrataa wɔ wɔn nsam. Bebree no ara nso kuta mfonintwa afidie a wɔde akyerɛ baabi.

Nnipa bebree na ɛwɔ dan bi mu, wɔsa so saa. Nkwadaa gyina mu bi. Apapa gyina mu, amaamefoɔ nso gyina mu bi. Bi kita wɔn kotoku.

Nnipa kakraabi nam srɛ so, wɔn mu bebree te yomma so, wɔn nyinaa hyɛ kyɛ anaa sɛ wɔde ade akyekyere wɔn tiri soo.

Ɛpono bi esi hɔ, nkyɛnsen a aduane ɛne nsuo egu mu esisi ɛpono no so, bronii bi ɛne bibinii bi ɛte ɛpono no ɛho.

Amaamefoɔ mmienu bi wɔ dan bi mu. Baako te akonnwa so. Baako nso gyina hɔ. Pono si deɛ ɔte akonnwa no so no anim. Wɔ pono no so, krataa ne adaka ketewa si so. Deɛ ɔgyina hɔ no de adeɛ ahwɛ deɛ ɔte hɔ no moma so.

Maamefoɔ ne mmabaawa ahyia mu wɔ baabi a wɔbu nsuo. Nnua sisi baabi a wɔbu nsuo no. Borɔdeɛ si mu bi. Ebinom asoa wɔn nsuo rekɔ. Aboɔ gu fam.

Nnipa kakra ahyia mu wɔ beebi. Aberanteɛ bi hyɛ ataare kɔkɔɔ a ɔte pono bi anim. Amaamefoɔ a nkwadaa tete wɔn nan so nso tete hɔ. Binom abɔ duku.

Enipa kakra ehyiemu ɛwɔ ɛdan enim. Ebi ɛde nwura akyekyere wɔn ɛkɔn. Ɔmo hyɛ ntaare kɔkɔɔ. Baako ɛhyɛ ataare fufuuo egyina wɔn ekyi.

Enipa kakra ehyiamu ɛwɔ ɛdan mu. Aborɔfo ne ebibifo nyinaa ɛwɔ hɔ bi. Ɛpono mienu esi wɔn fimfini. Krataa ɛda ɛpono baako so ɛna efidie ɛda ɛpono baako so. Obi etwa mfonin.

Ɛmaayewa kakraabi egyina hɔ, ebi abɔ wɔn ti, ebi nso enya mbɔɔ wɔn ti, ebi ɛhyɛ kɔkɔɔ, enipa bimo. Nso ɛte baabi hwɛ wɔn.

Papa bi a ɔhyɛ atare fufuo ne maame bi a wabɔ duku te akonnwa so. Pono si wɔn anim. Afidie bi si pono no so.

Nnipa binom reyɛ adwuma wɔ baabi. Dan bi si wɔn akyi. Ahyɛn mmienu nso si wɔn akyi. Aboɔ a aboa ano nso gu wɔn akyi. Nnadeɛ nteantea bi nso wɔ wɔn anim.

Ɛkwan bi ɛda hɔ, adan esisi nkyɛn, ennua nso esisi baabi. Enipa bimo egyina ɛkwan ne ho, ɛhyɛn bi nso ɛnam ɛkwan no ɛso.

Nipa bebree ɛtwa hyia mu ɛwɔ aborosan bebree anim ebi mu kuta adaka obi hyɛ kyɛw bebree na yɛ mmaranteɛ ɛna panyinfoɔ.

Nnipa kakra gyina dan bi anim. Ebinom gyina hɔ, ɛnna ebinom nso koto hɔ. Wɔn nyinaa yɛ aborɔfo. Nnua hyehyɛ dan no mu.

Asaase kɛse bi da hɔ a mmepɔ ɛwɔ so. Ɛdua bi ɛsi baabi ɛna ɛnipa kakra ɛte aseɛ. Ɛmoa mmienu bi so ɛwɔ hɔ.

Nnipa kakra atwa ahyia wɔ dan fufo bi anim. Aborɔfo ne Abibifoɔ nyinaa wɔ mu bi. Akwadaa bi nso gyina hɔ bi.

Dan sini bi si hɔ. Atwedeɛ twere dan no ho. Nnipa mmienu gyina dan no anim. Baako de ne ho atwere dan foforɔ. Anwea aboa ano gu fam.

Asaase a ɛso afu nwura da hɔ, nnua sisi mu, yɛahyehyɛ nkonnwa mmiɛnsa, pono a nkyɛnse si soɔ, adaka a nkyɛnse si soɔ wɔ asaase ne so. Maame bi ɛne pɔnkɔ nam hɔ.

Kodoɔ bi sisi baabi. Nnipa nnan bi gyina kodoɔ no bi nkyɛn. Wɔn nyinaa de wɔn nsa asɔ adeɛ a wɔde yi mpataa wɔ nsuom.

Nnipa nsia bi ahyiam wɔ dan bi mu. Wɔn nyinaa te pono tenten bi so. Nkyɛnse a nnuane gugu mu sisi pono no so. Nnipa no nyinaa asosɔ wɔn nsa.

Nnipa kakra bi wɔ baabi. Nnua wɔ wɔn akyi. Ahoma a nkanea sosɔ so nam wɔn tiri so. Wɔato pono a nkyɛnse a aduane w wɔ mu sisi so.

Ɛdan mmienu akyea atwere wɔn ho. Nkonnwa ne ɛpono sisi dan no a abu twerɛ hɔ no anim. Ɛhyɛn nso resesa nneɛma afiri dan no mu apue.

Nnipa kakra ahyiam wɔ baabi. Ɛmmaayewa, mmaranteɛ, apapafoɔ ne maamefoɔ nyinaa wɔ hɔ bi. Ɛbinom nso te ayarefoɔ hyɛn mu.

Mmarima mpanimfoɔ kakra ahyiam wɔ dan mu. Ɛdan no ho yɛ fufuo. Nnipa no a wɔgyina hɔ no binom nso hyɛ fufuo. Papa baako gyina wɔn anim a ɔhyɛ fufuo a ɔde ne nsa retene adeɛ so.

Nkwadaa bi wɔ hɔ. Nkwadaa no mu bi te asukuufoɔ nkonnwa a pono ka ho so. Nwoma da akwadaa baako anim.

Yɛtu amena wɔ fom annwea no aboa ano ayɛ ɛsie ɔbi sisa annwea no ɔbi nso di duroben ɛtwe nsuo ɛgu adaka bia ya bɔ ɛwɔ hɔ.

Hyɛn a ɛho yɛ ahabanmono si hɔ, yɛabue anim. Yɛahyehyɛ nneɛma pii agu hyɛn no akyi. Nnipa mmienu gyina hyɛn no akyi, baako so ɛte nneɛma no a agu hyɛn ne so no, abirekyi bi gyina hyɛn n’anim.

Yɛatu amena wɔ fam bebree. Awea no bi ayɛ esie. Nnipa no bi hyɛ fam retu amena. Ebi nso nenam nsuo ne atɛkyɛ no mu reyɛ adwuma.

Nnipa kakra ahyia wɔ baabi. Nnipa no nyinaa hyɛ ntoma atadeɛ anaasɛ wɔfira ntoma atadeɛ. Nnipa mmienu bi resa.

Nnipa bebree atwa ahyia wɔ apata bi ase. Hyɛn nso sisi apata no ase. Moto sakre nso sisi hyɛn no ase.

Papa a ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ a ɔte dadepɔmkɔ a yɛahyehyɛ adaka bebire agu so. ℇdan fufuo si n’akyi. Atwedeɛ twere ɛdan fufuo no ho.

Nnipa kakra wɔ ɛdan bi mu. Ɛdan no yɛ aborɔsan. Wɔabɔ adaka kɛse kakra asi ɛfam hɔ, ɛdan no mfimfini. Wɔasosɔ nkanea wɔ ɛdan no mu bebree.

Nnipa bebree atwa ahyia wɔ kwan nkyɛn. Yɛde nnadeɛ nnadeɛ agye kwan ne nkyɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔntumi mma kwan ne mu. Apolisifoɔ mmiɛnsa ne sogyani a ɔhyɛ kyɛ kɔkɔɔ na okura tuo nam kwan ne so.

Wɔahyehyɛ mfidie ntraantraa sisi fam. Nnipa kakra gyina afidie no ntam. Nnipa no bi nso gyina afidie no akyi. Nnipa no a wɔgyina afidie no ntam no heyhyɛ ɛkyɛ.

Ensu bi da hɔ. Wɔayi ɛkwan bi da nsu no so. Nnipa binom nam kwan no a ɛda nsu no so. Wɔn nyinaa hyɛ kyɛ.

Ɛkwan bi ɛda hɔ, ahyɛn ɛnenam ɛkwan ne so, enipa bimo nso egyina ɛkwan ne nkyɛn, yatu amena ɛwɔ ɛkwan ne nkyɛn.

Enipa kakraabi atwa ahyia ɛwɔ baabi, ennua esisi wɔn akyi, yatu ɛfɛm amena a ennua ɛntrantraa ɛdeda ano ɛwɔ ɛfɛm.